Mudzimai akabata bhegi jena mumaoko. Mumapfudzi akaisa bhegi dema. Akapfeka dhirezi rinemavara eyero nemamwe akasvibira. Kumashure kune motikari mbiri, imwe ye girinhi imwe chena dzirikufamba.

Vakadzi nevarume varikufamba muberere rezvitoro zvemudhorobha. Murume akafuratira akapfeka tisheti ine mitsetse michena ne bhuruu, ne tirauzi rebhuruu akabereka sechero re bhurauni rine bhuruu. Kumberi Kune murume akapfeka sheti ye bhurauni. Kouya murume arikumberi ane tisheti ye bhuruu, nemu tirauzi mutema nebhutsu dze gireyi. Pane zvikwangwani zvakanyorwa Pharmacy ne Printing ,Photocopying.

Bindu romuriwo wekovho wakasvibira. Padivi pebindu panefenzi iripo. Kuseri kwefenzi kunemugwagwa wetara. Kumhiri kwetara kunomuti murefu uriko nebani. Padivi pebindu romurivo panemuti womuavhokadho. Bindu romurivo rakasakurirwa harina sora.